Halkaan dada baa fadhiyo masaajid wayee Dada baa fadhiyo dad padan cimamadii wataan iyo koofiyado cimaamado guduud bey ubadan yihiin iyo cimaamado cadaan ah

Halkaan taleefan ayaa yaala oo nokiyo ah oo kursi saaran tahay oo kalarkeedu gaduud yahay ,qolofka iyo asagu way kala yaalaan. Sido kale qolofku waa sii jeedaa.

Halka fasal waaye arday ayaa fadhido arday iyo macalin ardayda wiilal waaye gabdho kumajiraan macalinka sabuuraduu taganyahay shamsharaca wuu so jedaa

Meshaanw axaa wayee oacad oo lagu gado pugaagta pugaga padan ayaa yala gaoaraa puug gadeeso oo firineezo puga wey aqrineesaa gapar oo waxey wadataa saka iyo xijaap oo guduud ah

Halkaan meel waxaa waaye oo dad isugu imaadeen shir dad isugu imaadeen waaye dad badan aa fadhiyo een labo maamo aa ugu soosokayso gadaalna waxaa jira niman niman badana fadhiyo

Een ardayaa taagan meeshaan waa afar arday arday yaris ah waaye waxay wataan qamiisyo cimaamado koofiyo mid socdo midaa makaroofan haysto een meel oo madaraso camal ah eey jogaan

Halkan niman paa fadhiyo niman padan midka ugu soo sakooye waxa uuwataa funand madow kan kalene shati puu waraa gadalna sadaxaa kamuuqato oo fadhido waa meel dad iskugu imadeen oo dad fadhiyo

Halkaan waa carwo dhar lagu iibiyo oo dhar badan aa yaalo shaatiyaal waliba shaatiyaal badan suudna waa yaalaa suud madow ah iyo shaatiyaasha oo isku mid ah kalarka guduud ah iyo kalar guduud iyo madow isku jiro

Isgul waye meshan oo arday joogto waxaa fadhiyan dhar jalee sirwalo cadana sharar jala kurastu waa alwax jala ah

Ninbaa meshaan waxuu wataa suud iyo Tay shati oo cadaan eheen oo cadiin xigeen ah Gadaashiisa waxaa kamuuqda gapdhoo oo joogam mesha asana wuu fadhiyaa kursi cadanuu ku fadhiyaa

Hal kaan lami waye laami ladhisayo dhulka waxa tagan cagaf cagaf oo paasha dhiseesay sadxpa taagan lapana gal pey samenasaa midan horey laba n8naa kashaqenayan oo shaqaal ah oo dharka ku shaqenayaan wato

Halkaan meel kabo lugu iibiyo waaye. Is kifaalo kabo saaran, kabo buud ah ayaa saaran inta badan kaba buud buuda saaran ilaa shan qaanadana way banaan tahay.

Een halkaan waxaa laga dhisayaa masaajid een wuxuu leeyahay albaab laga soogalo labo albaab oo inta kuleeyahay iyo labo daaqadood een korna labo daaqadood aya kutaala meel hal nin aa ka saaran een meelo kale niman kale way saaranyihin alwaaxyo lagu fuuliyo geesaha ka saaran

Een meeshan waxa waye harqaan harqan dharka lagu harqamayo shaatiyal aa saran gadal dharka o saran oo latalayo hada nin aa talayo oo wuxu tala shaati maro cadan asagana wuxu wata shaati madow ah

Een halkaan maamooyin aa fadhiyo een dumaraa aa fadhiyo maamooyin iyo gabdho isugu jiraan maama oogu sogayso oo xijaab gaduudan wadato een gadaalna waxaa ka jira kuwa kale ilaa 2 3 iyo 4 way sii muuqdaan een oo mid koofi ay wadato

Halakaan guri wayee guri qol wayee qol daaqadiiza ku adantahy wayee meshaa jarka wey muu qataa mutuleel cadan uu leyahay geesihiisan rinji cadana marsan daqadaha muyaarad wayee

Een halkan waamusqulwaye Eenmusqulo tunjilagufaristo Een shawareyledahay daqadweyledahay daqadweyxirantahay Een murayadwaye daqada mutalelwaxa yaalo Een wax

Meshan waxaa yala een ka luun gari ayaa yala laba moto masari rabo umalayna gadal dad badan ayaa jooga

Halkaan ardeyaa tagan ardey gabdha ah meel wxii tagan yihiin geeda keh waxey jigaan iskuul mid jaala wayee dugsi dhaxe afarpaa indha shareera wata midna indha shareer mawadato

Eenhalkan wamirayad misajidka hadaladhisaya Alwaxakudhegan Een korna nimaksaran odhisaya Een lmahabeyninwili Alwax waye hada la sarirawa

Halkan masaa jid waye ardeybaa wax ku baraneeso ardey badanaa fadhido macilinka wu tagan yahy aradey pacbey ku taab qamiisyii wataan maclinka waxauu wataa qamiis cadana ah iyo cimamad cadaanaa ah ookiyaalana wu wataa ardey kursi ku fadhiyo maclinkuu kurisiga ubaneeyay kursiyal cad cadan wayee ilaa sadax ila afar baatalo